Cal eni tye nyuti wa ruk tekwaro atineno gomsi wa kitole weng ma mon ruko, waneno bene kanzu ki koti enoni ruk ma co.

I cal eni wati neno pii nam tungcel ati neno cere inyime tung kany bene wati neno cere mo matitidi ma tye ki gweng ma dwong ata ma ka ma pii ogudo ci gik iye.

Eni ot bati ma giyubo malen adada gudi maram ti dyere giyubo maleng ka ma mutaka kato iye ka ma mutaka cung iye gitimi iye bijinec mapat pat me konyo biacara pa dano mutaka woto dano be woto ki iye